Lɔɔre, lɔɛ la a za taa. Ka a lɔɔre kaŋ e lɔpelaa, ka kaŋa meŋ e lɔzeɛ. Ka dɔba mine yi te are a puoriŋ. Ka kaŋ a eŋ nɔtooraa a kaara a lɔɛ

Bibiiri banaare ra a gaa ɔnnɔ kõɔ. Ka kaŋ a su kpare nuwogiri kyɛ tage ka o do fẽẽ ka kaŋ meŋsu kpare doɔre ka kaŋ bokyi e.. bokyi buluu, ka kaŋ meŋ bokyi e bompelaa.

Dɔɔ ane pɔgeba bayi la a are ka a pɔgeba a su kpare bu luu ka dɔɔ meŋ su a kpare buluu kaŋa. Ka ba zaa kpɛlɛŋ a are a maala felaaware kyɛ ka a felaaware mine meŋ a are ba puoriŋ sa. ŋ

Noba la zeŋ, ka ba mine a gbi dumo, ka ba mine su bonsɔglɔ, ka ba mine hɔɔl sapile, ka kūū daga biŋ ba nimmitɔɔre poɔ kyɛ ka ba zaa are.